Lɔɔri nim nyarila, lɔɔri piɛli ni lɔɔri sabinli ka so ziri dari bi niribi ayi n ziri dari ka domi lɔ zɛri n pa ɔ zuɣuni ka so zi pɛɣu ka chana.

Sili mii nsi, naan zuwa ka bɛ pɔhi, bɛ ʒimi n yihirili, so gbubi suwa ni naan zuw maa ka sɔ gba piira ŋun gbubi suu maa ɔ kirpla ɔ zabiri ka doo maa gba gbubi suwa n labisiri niŋdi. dali bili maa ni

Kariŋ zɔŋni karim zɔŋni kabihi ʒiya masa n zayala ɔbɔhi la bii koishin ka so wuɣi ɔnuu, ka ɔ piigi ɔ nuu n-tiri dilana, so gba n ʒi nyaaŋa kɔla ɔ yela liiga dozim ka liiga blue tam zuɣu saa niŋli niŋ zuɣusaa.

Loori. loori yalow. nzaya o toorila tandi kashab mi sa ambilela. n zi di gbin ni. shab gba n zɛ n. ŋɔ polɔ la. so. yala liiga. zɛɛ kaso yɛ liiga. piɛli ka tihi bɛ bi. nyaaŋa. tihi pam. din ka, kalinli. salima. gbib shee, ka bi bɛ maa.

Paɣiba bizɛmi. n wari waa bi niribi ata n nyaba kashab gba za nyaaŋa maa n yiiniba, ka naa n-che bi gun gon mŋeriba bi gun gon mŋeriba maa. nyɛla niriba anahi bin wari maa mi paɣiba ayi dɔ baŋa.

Baɣa mini o bihi n chan ice cream dabu kaa yina maa ʒi ice cream bini maa zuɣu n nyura ka o gbubi yinga mi zaya ice cream maa lan mi yela liiga ʒee ka bi yili tooni.

Niribi n wari waa paɣiba ni dabba ka dabb maa yɛ liiga sabila ka shab zi bi nyaaŋa n ŋmeri di gungona maa bi niŋla suhupiɛli nwara biku niŋla suhi piɛli paɣimaa pili bin yahiri bizuɣirini zipiliti.

niriba anu m-be tooni ka dabba nye niriba anahi n-ŋmɛri gungɔna ka ban ka kalinli be bɛ nyaaŋa paɣa maa direesiya n-ye cheeninima m-piri binyɛhiri o nua ni ni o zuɣu

Baaba duu niraba ayi n biɛni ka ŋunboŋo maa chɛri ŋunbala maa zabiri kalanda n tabi bi zuɣusa ŋo ka faan biɛni kuɣu zuɣu ka ŋunbala maa ʒiya ka ŋunbala maa miiʒɛya ka faan tam bi nyaanga

Duu, duu maani kuɣisi n beni kuɣisabila n nyɛli kuɣisi maa tooni dini maa nyɛla niribi anu ʒini, ni nyaaŋa maa gba zuɣusaa maa bɛ pɛɛntila pɛnta piɛli. ka dikpuna maa ka calandanim tabtabya.

Paɣa n ʒiya ŋo kuɣu zuɣu ka o ʒiya ni daanga ka niŋ sala niŋ ka tam duɣu ni teebuli n boŋo ka o gbubi chɛriga ka parantɛ pa dizuɣu ni gbambila ni suwa ka ŋmana ʒɛ gbunni o ʒila dikpuni nyaanga

Paɣa ɔ ʒimi nkohiri binyahiri, paya nim ka ɔ sara mŋan ni paya nim maa paya kara ni leemu nima leemu nim maa gba osalimi mŋan ni ni kodunima, ka kamantoonsi gba ʒɛ ɔluɣilini

Niriba bi galisiya, paɣiba beni ka dabiba gba beni, ka dabiba maa di nachinsi, bɛ pili la binyɛra bɛ zuɣuni ,ni bɛ nyingɔya ni, ka shɛba gbubi binyɛhiri bɛ nuhi ni ka kpahiri bɛ nuu, ka paɣiba maa gba pili binyɛra bɛ nyingɔni nibi zuɣurini.

Laa, laa puuni kabi ndirigu be n nyɛ paya, ni galli ni bɔɔdiye bɔɔdiye maa nyɛla di ba ata, galli maa nyɛla di ba ayi, paya maa mi di ba anu n bala,

bihi m-beni bɛ bela kom ni n-toori kom so gbubi gbambila ka so gbubi bɔkati buluu so kurigu bɔkati ŋun gbubi gbambila maa liiga nyɛla yɛlo tandi kunkuni ka bɛ du n-sirigi kom maa ni na

O ʒila binwɔla tooni o kohiri mi ka zaŋ o nuhi ayi dihi busket dibaayi busket nim maa zooya ni binwɔla maa gba zooya alaafee beni ka carrot beni kamantoonsi ni naazuu bua.

Palli maa zuɣu loorinima galisiya pam ka niriba gba zooi laa ka niriba gba laa ka jiramiinsanim beni loorinima maa di kalinli "colour" nim maa mi gba zooi loorinima maa mi pam niriba maa mi ka bi be loorinima maa ni chana.

Niraba anii n ʒɛya n toori tandi shab toori niŋdi mashin maa ni ka kom biɛni ka shab toori tiri o kpee bi nyaanga mo kuma n ku pali la

Teebuli n ʒɛya ka binyahari tam di zuɣu ka doo gba ʒiya n gbubi tii kopu ni ka chɛ pileet gba tam di zuɣu ka paanu bɛ dinni ka koins gba pa teebuli maa zuɣu ka naan chɛ gilaas kaap ka di gba tamya ni

Loorinima m-be tandi toobu shee. Loori dibaayi n-nyɛ ba ka che din toori tandi maa gba dibaayi. Din toori tandi maa zami ka giraadanima maa toori tandi niŋdi dinni. Bɛ ni be luɣishɛli polo maa ku zilimmi. Bɛ be puuni pam.

Bɛ lɔhi la. kom ni. bilɔhila kom ni ngbahiri zahima. n zaŋ pɛri n. tim ni gbahiri zahima. ka shab tam bi luɣili ni. n gbubi am birela bi n gbubi pɛri maa nyala, bi niriba ayobu m bɛ kom maani. n gbahiri zahim, maa.

Gbansabila bɛ nyɛla bɛ niriba anahi paɣiba ayi dabba ayi ka ŋumbala maa gbibi pɛn ni buku ka ŋumbala maa mi gbibi ɛɛh buku eeh pipa ka bɔhiri paɣa ŋumbala maa ka binyɛhari tam bɛ tooni.

Daani paɣibi n ziya. n kohiri bi bin kohira bin yahiri maa mi galisiya pam. .alaafee beni, ka kaarɔt beni ka kunkumba beni

Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori maa tooni ku wurim zaa loori shɛli n lu n do di luɣuli ni la ka din ʒɛya maa din tooni bi wurim dabba ata n ʒɛ di tooni bi luɣuli ni ka loori nim garita so gba n ʒi moto zuɣu bi luɣuli ni maa

Doo. n zaya la. nkohiri bin yahiri. so gba. ndoyala. doo maa. yala liiga. sabinli. ka ye. liiga zee. n pa dizuɣu kapiri nusuti. zaɣ' zee ka ŋun zaya maa gba ye liiga sabinli. kapiri muɣiri.

N nyɛ pallI ka palli maa sunsuuni loori nim ku saɣam ƶɛnʒɛ nimaani n nyɛ loori karili n bɔŋɔ o loodila niɛma ka taapooli pilli ni niraba ayi n ʒɛ di sunsuuni la ka zoli bɛ bi luɣuli ni zoli maa galisiya pam

Paɣasara paɣasara viɛla viɛla paɣasara diba anahi gbubi ŋmani ka diba anahi za zuɣusaa ka diba ayɔbu mii ʒi tiŋa shɛba pam be zuɣiri ka so lo ka shɛba mii pili wiikinima ka piri binyɛhari.

Aa bizala kom gbuni. n gbaa zahim. zahima shɛli bɛ onudirigu kasheli bɛ onuzaa ka ŋariŋ za o nyaaŋa ni kom ka oza bihiguni tihi gba nkubɛ. onyaaŋ maa ŋariŋ gba n lɔhikomni la

Bihi. sipose. nzayala ni loorinima ni yiya bihi gba. nboŋɔ la. ka niriba za dizuɣu.ka gbubi anfooni ma ka piri namda. ka di gabi zaɣi zehi.

Doo ɔ barila mɔtɔ ka lɔ bɛnwala din ka kalinli n pa ɔmɔtɔ zuɣu, ni yelɔw yelɔw n be ɔluɣili ni la, lɔɔri nim gba n bɔŋɔ la so gba n za nyaaŋa sa, ŋɔ. kaso gba bari mɔtɔ n nyɛ lɔɔri sabinli n bɔŋɔ la lɔɔri piɛli gba nbɔŋɔ

Paɣa daa ni ka ɔ bɛ ɔ ʒirila kaa ya tahali ka ɔ ʒi ka ye liiga yelɔw niribi n ku pallila niribi zoo daa maani pam paɣa sɔ gba n bɛ ɔ tooni la ɔgba ʒila tahali .

Waa ka bi wara niriba ayi n wari waa ŋum bala maa gobla chin chini maa. ka ŋum be. tooni maa mi ka bɛ solo kaza ŋ shɛli n gbuni onyɔɣni ka yalo cheeni. doosani maa mi bɛ gobɔmi chin chini maa kazaŋ shɛli n vuli ozuɣu.

Ti vi. kabi. zaŋ. zalila n nyɛ tihi ku pali. bi tooni la. kabi. zinziya. shab. doya, ka shab ziya kabi lihiri. t v maa n. nyɔ. laati nim. gili bi luɣa ni. bi zooya pam

Paɣaba be nyɛla niriba anahi be zaa mii Kpabi la bihi ŋun bala maa gbubi la kpalaŋa o nuu ni ka ŋun bala maa ʒi "basket" ka ŋun bala maa mii be nyaaŋa ka gba ʒi kpalaŋa ka so gba yi n-ŋɔ kanna ka ʒi kpalaŋa.

Loori nim. n. niŋ. sarati. loori. peli. di mini. loori ʒee n to taba palli zuɣu polinsi. loori gba. n zaya la. niribi. gba m boŋo la ka niran bisa nim gba zoobu m-be nimaani so gba mini o paɣa n ʒi moto zuɣu la.

Paɣisara , paɣisara anahi bi tamla pila zuɣu kaso lɔ waɣila ŋun lɔ waɣila maa yela liiga green , kabi gbubi bukunima liiga piɛli maa mi lana ka o pam ɔzuɣu, ka ŋun bala maa mi gba gbubi buku .

Niribi n-laɣim nti ambilela nima ntontolizali kasheb pili zipila kasheb zi kpansi bɛzuɣrini. ŋun.ʒi kpalaŋmaa kpabla biya so gba bɛ onyaaga n zi kpalaŋa ka Kpabi biya.

Loori daani loorinima maa galisiya pam loori piɛlla ni jiramiinsanim jiramiinsanim maa mi zooya pam loorinima maa zala jiramiinsa maa tooni ni niriba niriba ban ka kanli shab ʒi motonim zuɣu.

Ŋariŋ zɔŋni gban piɛli gba n ʒiya la gban piɛli maa suhi paligiya pam, bihi gba n ʒi ɔluɣani la ɔtooni ni ɔ nyaaŋa. n nyɛ boad n bɔŋɔ la bi ni sabiri n pari shɛli pɔlɔ, chɔk ka zaŋ n sabi n pa bi nyaaŋa maa, doo gba n za bi nyaaŋa dunɔliŋɔnila

Bihi mini paɣa paɣi ŋun bala maa nyɛla gban piɛli ŋun bala maa gban sabinli. ka gban piɛli maa ziya ka gbaa biya ɔzila kuɣu zuɣu ka teebuya zɛ bitooni ka bihi be bi nyaaŋa.

Laa n tam teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ laa maa ni boodiyɛ ni galli ni kpukpali kpam ni naanzuwa ni zaham boodiyɛ maa nyɛla dibaanahi gala maa dibaata n bɛ ŋmani maa ni n tam teebuli maa zuɣu

Bihi n-za toroko kabili gbuni bihi ayi n-gbaai be nyaaŋa gbubi la ka bihi anu mii za di luɣili ni n-lihiri shɛli polo bi'ŋun bala maa pala sariga ka dibaayi bɔbi bɔbisi.

Paɣa obarila cheche kalo binyɛra pa o nyaaŋa ban yahari ze o nyaaŋa so gba m-be o luɣili ni la ka tii sa binyaanga shebi n zi tiŋla

Biya ɔʒirila pɛɣu ka bin yahiri be dinni, ka ɔ kariti fiili ka so za ɔ luɣilini, so gba n be ɔ nyaaŋa la , ngbubi pepa baaji sabinli, ka Kpab biya. ka bɛ zali teebuya bɛ luɣilini n kohiri. bɛn yahiri,

Paɣa n ʒiya ŋo kuɣu zuɣu ka o ʒiya ŋo ni daanga ka niŋ sala niŋ ka tam duɣu ni teebuli n boŋo ka o gbubi chɛriga ka parantɛ pa dizuɣu ni gbambila ni suwa ka ŋmana za gbunni o ʒɛla dikpuni nyaanga

Niribi n zaya ka shabi ye neem pɛla ka so zaya ka gbubi maic n zaŋ kpa bi puuni sɔ bɔli ŋun gbubi li maa. yɛla skeeti mini liiga ka doo maa mi gbubi dam koliba ni naan gbee onuuni.

Paɣa ɔ kohiri la mŋana mŋana maa. galisi ya shɛli n dɔtiŋl shaŋa n yili zuɣu saala din yulila zuɣu maa kala s maa yaɣiya do' so n beni kaa , kalanim maa zooya paɣa maa maa bɔbla bɔbiga ka ye chɛmi ɔ nyaŋ golini

Paɣiba , paɣiba nzɛ tii gbunni ,ka so paɣiri onuu kabiniŋ nɔsemat. doo gba n-za b nyaaŋgi la, doo n zaya n boori chibɔ maa n niŋdi paɣi maa nuuni. n nyɛ , biigba n pa mɔtɔ zuɣu la.

Loori. loori. n-tam. palli. zuɣu. o nyala loori. bi pɛɛntilimi. zaɣ' dozim zaɣ sabinli gbin ni. ka niŋ zaɣ' piɛlli niŋ di luɣuli ni. niribi. mbɛ. di puuni. kanirib ayi gba bɛ nyaaŋgi na du nolini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

Palli, ziliji palli zuɣu ka bɛ tami ya maa, ziliji, niriba pam n be di puuni maa, bɛ niŋ suhupiɛlli pam bɛ shɛba gbangba di luɣa ni ka che za n za tiŋa di luɣa ni.

Daani kasheb ziya n kohara kasheb chana. kaso kpaai obinwala n niŋ tahili ni taha ayi kasomi kana n ti zaŋ o nuhi tim di puuni ka chɛ naanzuu zaŋbu ka shɛli za kpalaŋni mbaɣɔ.

bɛnwala kɔhibu shee, kodu nbɔŋɔla gonda gba n bɔŋɔ la, ni paya, shaŋa nyili zuɣu saala, di galisiya pam shi tɔɣini kadi be maa

Silimiinsi gban piɛla bi ʒila "office" nila shab zaŋ bi nuu pa "laptop" zuɣu ka shab mi gbubi "pen" nima ni buku ban zaŋ bi nuu pa laptop maa zuɣu nyɛla bi niriba ata ban gbubi pen ni bukunima maa ka bi nya bi niriba ayi.

Palli zuɣu, palli maa zuɣu niribi galisiya pam n be di zuɣu n chana, bɛ lɔɔrinimi jiran bisa nim gba n bɔŋɔ la jiran bisa nim maa, waɣi waɣi pam di galisiya pam niribi maa mi gba galisiya pam, palli maa zuɣu.

Daani daa bihi n biɛni niraba ayi n ʒɛ shitoɣu maa dundolini leemu nim biɛni di ka kanli wotamilo nima alaafee ni giriin pepper kodu

Gban piɛla mini gban sabila bi ʒala bi n yara gbuni ka shabi gbubifaali ka shabiʒa bi tooni ka shabi ʒɛ bɛ nyaaŋa n faari bi baaji nima, laptop nim be bɛ zuɣu saa.

Bii nziya ka di nachiinsi o pili bini ɔzuɣu ni ka ye nyingolini. ka piri onuhini binyahiri n piri obɔɣirini. ka o chinchini maa veenɔ shab gba nzi ɔluɣilnila. bi gba yela lala.

bihi nyɛla bɛ niriba anahi zaɣ' kura bibaayi ka bɛ gbubi so bɛ nuu ni ka zaŋ lapitɔpu mi nti so ka o gbuba bɛ bihi ayi nyɛla bɛ ni lo shɛba bɛ zuɣiri ni

Nachiinsi , waa kabi wara. ka bob bin yahiri bizuɣirini n-so chinchina bi nyɔɣini ka zaŋ shaŋa n gbuni bi shehini ka gbubi bin pɛla bi nuhini ka shab saɣiri n niŋ hapi n doliba.

Niriba n boŋɔ la bi galisiya pam ka gbubi "Flag" nima zuɣusaa shebi tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla teebuli piɛlli ka niriba anahi tam di zuɣu niriba bin' gba za tiŋa gba mi galisiya pam bi zooya pam.

Bihi bi dihibami nachiinsi n yaliba cheeni nima bi nyingoyani kapiri shaŋa bizuɣuni ka soli a chinchina, kashab mi zɛ nyaaŋa, n yuuniba bi shab gbubi bin pɛla bi nuhini.

Shitoɣu ni n nyɛ dirinks n ʒɛya la ka doo gba biɛni doo maa yɛla chinchini liiga ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka zaŋ liiga dozim n pa o boɣu ka yɛ liiga dozim ka pili zipiligu

Bihi be ʒila dariga zuɣu ka kpalaŋsi be bɛ tooni ni jarikan ŋmaa zaɣ'sabinli ŋun bala maa ʒi mi ka liɣiri ŋun bala maa ka ŋun bala maa mii pɔri o naba ʒiya.

Niriba niriba be galisi kpe gbaŋ'piɛla m-bɔŋɔ la ka bihi za be sana ka gbaŋ'piɛla maa gbubi bi'nuuni shɛba gba n-za be nyaaŋa la be zala chamsi maa nyaaŋa.

n-nyɛ naanzubuhi naanzubuhi maa mi nyɛla balibu bushɛm n-nyɛ bɔraade gba m-bɔŋɔ la ni daabihi ban kɔhiri kɔhimma ni ban dara ka bɛ ti tanti n-nyɛ jidambiisa gba n-za bɛ nyaaŋga la

Paɣaba ni bihi bi zalila parantɛ karili bɛ sunsuuni ka bi zaa tim n dira shabi gbubi diriti ka shabi timdi bɛ nuhi ban timdi bɛ nuhi maa yinɔ pala sariga ban mi diri dirigu maa bi puuni so ye liiga piɛli ka bɔbi bɔb branw.